issi macashiya eqqadanne be halcho woykko be qofa qoodimaga qoncishashe de7ays izis guye baggara daro addeti asati issifeqqini toobetishe de7eettes guye baggarakka qasse dumma dumma ayfaayfe immizayti beettetes

denba biittan denibason ciliilida kaththa maashiney harmishe beettees hayssika asa nayti ooththidi daburidi daro wolqa wursanayissaza eesora elesidinne eyitas maaddo imishsh beettes

issi nayta tamarsiza astamariya beettays izakka eqqada de7ays izis guhe baggara mithati deyoosonna qasseka iza naytas daro ayfizayssa go7izayssa tamarsanawu dandayays

Goyettida biittan nam'u asati bessanen saanen oykkidinne gaashe zerishe woykko dharcishe beettosona ha gaasheyka gakkizayssa gidikko lo'o ayfe immizayssa gidikko lo'o maado asa naytas immees

maashiney gaashe harmishe deees gaashey asa naytas dumma dumma go7a immanawu dandayees leemisos gaashe sollo sollettanawu dandayees ha maashiney asa nayti daro daaburdi wolqa wursonna mala maaddishe beettees

Santhe toketida issi pites hayssika santhesi iyafaranyaparani gididayssa issi macasha santhesa achchani dandeta gussa she beetes kuussukko gidoppe attin hayssi santhazekka umbubo santhe kitana dandayes kuussakko hayssi kaallo okko.

Dumma dumma asati betosona hara dereppe yidayiti hani ooththizayita betosona muzeti sohoyi betosona hani ooththizayita wadhdhidi issi olani issi shuchchata oththzaysa besesi

Daro miththa puteti zeretiddinne bee cugan cugani gididi dolizayiss betees.hayissikka cililidi dicizayissa gidikko haththeta pisiti diccido lo'izayissa gidikko lo'o kuwanne lo'o miththata gidanawu danida'ees.

Daro ayetinne asati oge bolla utidi dumma dumma ayfa ayfeta bayzishe de'eosona lemiso banbareta donota shunkurtota santhata hesa hesa malata bayzishe betosona asatikka shamosona

Hayissa missilezanni tani xelishshin kaxona qaye diza muzeyi des.muzeyi dumma dumma ogetanni go'etiddi kaxanawu danida'es.gidoppe attin kaxizayissa gidikko lo'i metetanawu danida'es.

Issi aaya kareththa goosse qaxidayra eqqada de'ayssu. Izakka yenjjelo dumma dumma heerappe bookkada ehada oge bolla kessada madabaran kunththada kunththada qolada woththizayssi beettes.

gakkanaa giza badala tiyay beettes ha badalaykka gakkizayssa gidikko asa naytas dumma dumma go'a maado immees leemisos shaashi dhilla daro qommo kathi gidana dandayees guussuko

Nam'u asati sukare woykko maxaaxi geetettizayssi uutha haythey woloy beettees hayssa nam'u asatazappe issinozi wolotaza uttidi bayzisi dees issinozi sukareza c'ugan shaakkidi bayzisi dees.

issi sharbe qaxida asi keechchene shunkurte poqidi bookkidi tookki ehi ehi issi bolla shiishizayssa bessees ha shunkurtey issi bolla shiiqidi bayzettizayssa gidikko lo7o bera he asazas immana dandayees

Usuppu nu attuma nayti woykko panthati deyoosona eytikka issoy issoy eqqidi de7ishin heytappe heedzdzati paapaya orde paapaya oykkida giddoni gita paapay issi bolla ayfidi orde paapay beettees.

daro yelaga nayti daro muzeta issi bolla dooredi shiissidi woththidayssi beettosona ha muzeti paayatethas bayzettidi miishas daro qofas halchoos go'a immanawu dandayettes

issi addey tooxe fistalen diza bambare ekkidi guthe xaasan makidi makidi be halthos bayzizayssa guussa bambarey asa naytas kathi daro kath muzisanawu mal'ethanaw maaddes

issi huphe bo7a addey sintha baggara binanay hupheni bayn addey eqqidi issi be qofa woykko halcho qoodi maaga qoncisise deees izas goye baggara tukketi beettosonna gidoppe attin addezikka be qofaza qoncisees

ayiranne naara beettoson na aayiya naazara dono leematenne woththidi beettosona donozikka kaxibenna dono booketidi dizayssakko nam7atikka oge bolla uttidi nam7u leematin dono woththidi dom7u donota oykkidi de7oosona

cillidi diccida tukke puutey beettes ha tukke fuutezas guye baggara daro woorati mith dicciday beettes tukke puutey daro asa naytas uyettanaw toketidi diccidi ayfidi asa naytas uyettanawu maaddes

issi mangoy kaxana giidi gakkidayssi daro mango haytheta bolla de'es mangoy asa naytas paayatethas go7a immanawu dandayees hayssa bolla issi mangoy xalala beettees

Ayfidinne ordidi lo'idi beettiza appileti de'oosona gidoppe attin apileti ayfi'ayfe qommotappe issowa apileti asa naytas keehidi paayatetha immanaw dandayettes

Ordidi ayfida issi bolla phu7ettidi diza appeleti beettosunna ha appeletikka asa naytas dumma dumma fayatethas maado immana dandayettes ha apeletikka muuretettidi lo7idinne ciishshatidi diccida

Oyddu asata giddon qarxa bolla daro laaleti diza moze wukettidayssi moze ayfe beettees goye baggara daro uuthi beettees hayssi mozezi daro asa naytas go'a immanawu dandayees.

Issi addeynne darro muuzey beettees issi addey darro muuzeza bolla ichidinne muuzeza baaxidi birshise beettees hamuuzeykka metettanawu asa naas dumma dumma bollata minthanawu maaddees.

issi addey cililida fudhi diccida duno giddon eqqidinne dunoy keehippe immiza go7ata bessise de7ees guussakko ha dunozikka pudhidi lo7idi ayfidi beettes guussakko

hayssi tukke geetettes tukke haythe tukkenne ayfe tukke geetettidi shaaketes gidoppe attin ayfe tukkezi gakkidibeynna zo7idi beettes haythe tukkezi jillatidi beettes tukkey asa naytas urettanau maaddes

Daro shunkurteynne daro dumma dumma asati beettosona ha shunkurtey qasseka ha kontalen daro kontalen kumidi kumidi aadhdhidi eqqidi dizayssi bessees leemisoos issi addezi kumidi diza shunkurtota bessise yootes goos.

uuthati beettosona haytika uuthati daridi cililidi beettettes moogettida uuthati diccidi puridi beettizayssi de'ees hayssaka moogo uuthu gaanawu danda'oos hayssika dalgidi dari uuthu immanaw danda'ees

issi yaddey issi miisha yootishe de7ees izas guye baggara daro asati eqqidi de7oosona mithatikka ayfa ayfe immizaytikka de7eettes gidoppe attin issi miishas hayssi ayf ayfezi maaddizayssaza addezi yootees

umbubbo santhe woykko muume santhe geetettizaytinne donoti beettosona donotikka ichachuson shaaketidi beettosona ichachuson shaaketida donotikka beyssa beyssa be gamma oykkidi de7oosona

Tukke haytha tukkeynne ayfe tukkey beettes hacililida haytha tukkey asa nayti uyana mala caddidi uyana mala maado immees ayfe tukketikka imathatas eqqidi maado imeettes guussakko.

nam7u asatinne daro mozeti awan micettidi dizayti beettosona issi aaaya mozeza dhoqu ooththadanne harqashe awane gede ha lalada micada beshshashe beettays mozey asa naytas daro maado immanawu dandayees

Ayfidi ordi ekkida apileti beettosonna ha afiletikka maxeti beyttenna afileti asa nayti miidi lo7o maado be paayatethas demmana mala dandayees hayssi apilezi go7ees guussakko.

karetha goosse qacida issi inda oge bolla beettays daro matabara giddon zinzibile gossase beettays hayssika zinzibile dumma dumma sakotappe maaddana dandayees

qanxetidi maxeti eketida moozeson hara moozey ciydi cililidi diccizayssi beettees haakkidi daro asati dumma dumma asati issife cukan cugan gididi tobetizayssi beettees

issi addey woykko kawo oosonthay eqqidi dees addezas guye baggara hara asati daridi issife gididi toobetishe de'iosonna heytappeka guye baggara daro ayfia ayfeti abukadoti beettosonna abukadoti ayfidi beettetes

zo7o shunkurtoti toketidi diccidi dizayssi beettees hayssa shunkurtotozakka dumma dumma nayti giddon harmizay deees etapeka bookkiday ooththizay shunkurtota biitta ushshizay deees

Kaamey muuzeynne yelaga nayti de7eettes ha yelaga nayti muuze beyssabeyssa dizayssaza tookkidi kaameza bolla caanishe de7eettes hayssika hara biitta hara dere biidi go7a muuzezi immees.

issi mathasiza santhe tokkadanne santhesikka geehidi cilinin iza ooththa sheede aysu izakka biittata keeyali qisada santhiza bolla saara shee uttatate aysu gidopiradena ishi doketida santhesi toofine santhe gidana dandayes saloy saara bollara deizayssi beettes

kehi daro asati woykkom jola asati kathi ziridinne pittosona kawo osanthatikka booththu may detikka bolaleta gixxidaytikka indetikka attuma naytikka zerisheede oosona gossuko hayssika keeti goldinne yafaretida biittani kathata zeri shede oosona

Dumma dumma asatti cuugan gididi issi heerappe cuugan shiqiddinne be cuugan cuugan ba heeran olla bokkizay be'ettes. Hayssika asa naytti issippe gididi issoy issuwara madettidi otteththes guussakko.

Daro goshanchati woykko asati issippe gididi uutha giddoni hametizayssi beetees eetika ayfa ayfe imiiza puute oykkidi uuthaza giddoni haakidi haakidi hocaalidi tokkana gizayssi beetees.

Issi so asayi woykko awara ayyera diza issi dumma dumma gutha nayita betosona.issi awazi gutha nayita woykko qeeri nayita udumidine eki bidi dess.ezara uti badalati beettes.

Issi adeyi nam'u karetha borrata waxidi gadeni goyishe deyesi borani gade goshi kehidi kathati gadeni oridi eqidi imana mala madetesi gusakko hayisasika gassoyi oride.

9 asati gashe cakishe betosona gashey asa naytas solo soletana daro go'a imanaw mades gashey tophiya betiza katha asa naytas solos daridi go'es gusako

Gadey lo'id goyettidayissan kawo oosanchchati badala zarishshe de'osonna etas guye baggara yelaga nati de'osonna badalatikka lo'i goyetida gaden zeretikko lo'i ayfid betosona

issi addey nam7u zo7o boorata waaxidi dizayssi beettees gidopfe attin hayssi addezi cililida badalaza giddozani zo7o booratani harma harmandis giza qofay daanawu dandayees gidopfe attin boorati badalaza mishe deyoosonna

Issi gooshshancha addey nam'u boorata waaxidinne goyizayssi beettes issi boorazi booththara karethara walaka woykko masara geetettes kace gitatidi beettiza issi boorazi karetha boora xalalakko

Issi addey haaththe baacishshe akafan baacishshe kaththa giddon zaridi zaridi bessishshe beettees hayssika kaththas ordidi ayfidi lo'o ayfe immana mala hayssi haaththazi maaddishshe de'ees

Heedzdzu asatinne paapaayay beettees daro paapaayati ayfdi beettosona gidoppe attin issi addezi paapaayazas giddon eqqides issi addezi uttides issi addezi kareth may'idayssazi eqqidinne paapaayata maxidi shiishishe deees.

Daro asati issife gididinne daro puuteta oykkidi tokkanawu efishe de7oosona haytikka puuteta tokkizayssa gidikko puuteti cililidi beettidinne kuwata immanawu maaddosona

shunkurtey toketidi dolidayssinne heedzdzu asati beettosona nam'u asati shunkurteza ooththishe de'eettes haakkidi xeellishin issi addezi shunkurtetappe iita maatata harmishe beettees

daro asati issife cugan gididinne olla bookkishe de7osona addeti zaapa ekkidi zaapan olla bookkishi akaafan indeti qasseka biittaza keessettes

daro be banchen banchen diza muuzeti beettosonna dariti qasseka he muuzeza kaame bolla caaniza asati beettosonna hayssi muuzeyka asa naytas lo7i kaxizayssa gidikko paayatetha immanawu maaddees

Issi goshshancha aaway nam'u karetha boorata waaxidinne goyshin de'ees hayssaska issi boorazas sinthay boroqidi booththidi ekkees issinozas aynneka booththenna nam7u booratikka minni ooththishe de'eettes.

Issi macashiya danqala santhe tokkadanne iza ooththada cililisizoy beettees hayssika santhey asa naytas daro go'a immanawu dandayees santheyka asa naytas daro fayatetha maaddees.

daro asatinne uuthi beettes gidoppe attin daro asatappe issi kawo oosanthay be qoodi maaga qoncisise bessees hayssika uuthi asa naytas daro go7a immanawu dandayees leemisos dhoshota

Daro aayti woykko macashati hayssa maldo geetettizayssaza harmishe beettosona eytappe haakkidinne miizi beettees hayssika maldoza harmizayssa gidikko lo7idi ayfe immees.

daro asati puute tokkiza olla bookkishe deyosonna hayssi fuute tokkiza ollazi suurera booketizayssa gidikko puuteti tokketikko dumma dumma cililonne kuwas maaddanawu dandayees guussakko

yelaga naytinne kawo oosanthati issife xugan gididinne goyettida biittan kath zerishe de7oosonna haytikka zerizayti daro maado tamarsise yelaga nayta tamarsishe kawo oosanthati bessise zeerizayssi beettees

Daro asati issife cugan gididi lo'o ayfida gaashe cakkizayssi beettees gaashe asa naytas dumma dumma miishatas go'a immanau maaddes gaashe leemisos sollo sollettana maaddees.

issi addey curqafe be hashe bollara zokko bollara aaththi yeggidinne nam7u boorata karetha borota waaxidi gade goyishe de7ees hayssika addezi murutissidi lo7o goshsha ootho ooththees.

osanchati woykko daannati go7ettida gadeni badala zerishe beettosona gu7e baggara qasseka yela ga nayti beettosona ha kawo ooshanthati badala zerizayssazi ayfidi lo7o muruta immanaw dandayees

oyddu boorati nam7us nam7us gididinne waaxetidi gade goyizayssi beettees ganara diza addezi nam7u boorata waaxidi buro gadeza goyshe beettees xadera diza addezi goyshe buro oykkishe deees

Keehidi daro salo medho gidida goshsha kaameti beetosona; hayssi goshsha kaametika goshshancha goyidi maadanaw keehidi maado immosona gidoppe atin hedzdzu kawo kaametika sekira eqqidi de'izayssi beetees; issi addezikka iza kapishe de'es.

Duma duma goshan madiza matshineti betosona haysika matshineti asa nayti bawolqape dapuridi wursenamala esora elesidi matan otidi wursidi asa naytas go'a imanaw dandayetes

Goshanchas ayffidinne murutissizza mashinne izzas abba mela haatheppe mashinerra ehiddi kathazza giddon fisttana qoffay bettes.

Haysi issi bolla dooretida giste ayfe issi bagara nam'uadati beetetes guye bagaraka hara mithi daridi beetes. Qaseka gisteza giigisiza mashinezika beetes gusako.

Gosha kamey woykon gade goyizakameyi betes haysika lo'ithidine liqisidi gadeza goyanaw dandayes asa nayti daro wolqa wurisi dabutonta mala esora elesidi gada goyaw dandayes

Ogge gigisiza gishshanchcha kamme woyikko doyizzore ogge bolla eqqidayisi bettes hayissika ogge goyetidayisaza dilid dilidi gigisiza kaame gettetes haysika daro dilaccidi maddes.

Daro asati duma duma mayo qomo mayidayti detes issi kame qommoppe issi oge pitidi loythiza mashiney betes haysika issi mashinezi ittin asatika gigisishe de'izaysabeses

Hayssi misileza bolla beetizayssi goshsha kaame geetetees; izikka ooththizay kaaththi zerana boota goshshanchas maadishe de'es guussako; hayssika daro wolqa wursonna mala goshanchatas maades.

uddufununne uddufunuppe bolla gidida maashineti gaashe cakkishe beettosonna hessika ha7i wode asa nayti dabburidi waayonta mala hamasineti daro go7a eesora immidi maaddise beettosonna

biitta goyiza gossakaamey woykko maashiney beettes hayssika asa nayti waayonna mala lo7idi elesidinne maaddidi asa naytas goyanawu bessettes asa nayti kase wode wolqa wursizayssaza ha7i wode matara oothshetes

dumma dumma maashineti gaashe cakishe de'osona, maashiney asa nayti daro be wolqa waaydi daaburidi wursanaysaza eesora elesidinne asa nayta maaddishe oosoza wursise beettees

Gade goyiza kaamey woykko maashiney beettees hayssikka gadeza moolisidinne lo'athidi goyanaw dandda'es dumma dumma asatas wolqqape dariza gadeza goyidinne hayssi moolisidi giigisees.

Daro asati indeti daridi beettosona uuthi maashiney daridi deees mashinezi issi maashine beettizayssazi indeti uuthu haashshidayssaza indetas eesora elesidi gom'ees guussakko.

Hayssan harma harmiza goshsha kaame oykko maashiney beettees hayssika maashinezi dumma dumma miishata tookkidinne harmidi bessees hayssika mozzeta boota ekkettidayssa giigissishe deees

goyettida biittaynne goyiza goshsha kaamey beettes guussakko ha goshsha kaamezi daro asa naytas wolqa worsanaysseza matara ellesidinne eesora maaddes guussakko guye baggara qas topheya bayndiray goshsha kaamezas beettes guussakko

Hayssa misileza bolla tani beyshin goshsha maashiney beettees ha maashineyka dumma dummas asa naytas goydi maaddidi dumma dumma qofata asa nayti halchizayssa ooththanawu maaddanawu elesidi wursanawu dandayees.

bochettidi ekkida sohon issi addey boorata waaxidinne goyshe beettees issi zo7o shurabe addezikka may7idees booratekka issi noozi masara issi noozi qasseka zo7o geetettetes

maasineynne issi nay maasinen badalata haaththe ushshizayssi beettees issi addezi isa achchani eqqidi dees hayssi badalati haaththe uyizayssa gidikko ayfidi tidi lo7idi kaxanawu dandayettes

dumma dumma maashinati daro maashinati gaashe cakishe de'osonna hakkidinne daro asati beettettes maashinati ha gaasheza elesidi issife cakkidi wursana dandayettes asa naytaska eesora ooso immiza maado miishatakko

hayssa misileza bolla tani xeelleza wode maashiney beettees ha mashineykka gaashe keehidinne deizayssaza gaasheza issoy issora yafarara pessise beettees gaashezaka harmise deees

Hayssan denba cilili daso ho7on issi maashiney eqqidayssi sinthara orde gita goommay dizayssi guyera guutha goommay dizayssi beettes hayssika he maatay ziccidi dari dayssaza diila cidinne giigissanawu dandayees

issi kawo oosanthay issi oosantha demmidi ha maasinezane goshsha maasinezanee hayssa daro badalata haaththe fistidi ussizayssi beettes badalati haaththe uyizayssa gidikko lo'idi ciydi ayfe immana danda'ettes

hayssa misileza bolla tani be7izayssi goshsha kaame geetettes hayssika goyidinne asa naytas daro maaddes hayssika maashine geetetti xeeyssettes hayssika goydi asa nayti ba wolqqa darssi wursonna mala maaddes.

nam7u maashineti gaashe cakishe beettosonna heytikka asa naytas mashineti daro wolqa gaashe cakoy wursanayssaza ellesidinne eesora maaddidi asa nayta wursana go7a imeettes

Daro yelaga naytinne asat eqidosona, Sinthera 2 indet eqid issi indiya gashe issi indiys be madabarappe ekada makadanne issi indeys betizays betes, zo'o yarkaney betes.

Haysa misileza bolla tan be'shin issi endira issi adera betes dumma dumma katha qommoti betetes issi adezi issi edeysi ba xasan makidi kathi imishe de'es

darro gutha nayiti woyikko yalagga nayiti utidinne kathi mishe hathe uyishe deyosona nam'u assati eta madizayiti quma ettasi imizayit betosona yalaga na'azi issi indiyuwu barisihe betesi

daro yelaga naytinne maado immiza heedzdzu asati yelaga naytos go7era eqqidi beettettes yelaga naytoppe sintha baggara dumma dumma ayfa ayfeti muuzeti beettosonna daro katha qommotikka beettosonna

Heedzdzu indeti eqqidi deizayti beettosona gidofe attin issi macashiya qoofe woththidayra kawo oosantha gidanaw dandayays izakka maado kath issi anays issi indeys immashe de'ays.

nam'u attuma naytinne nam'u macanayti beettosona haytikka aayetas daro maaddizayssa issife gididi katha qommota shiishshidinne maaddanawu immizayssi beettees hayssika aayata maaddees

issi qoofe woththida addey santhe woykko danqala santhe hara asatasi bayzise beettes hayssi santhey metettanawu maaddees hayssi qumakka gididi asa naytas go7a immees santhey keehi ufayssiya quma

umbubo santhe woykko muume santhe geetettizayssanne timatime geetettizayssa beyanawu dandayeys hayssika asa naytas issife qancetidi kath quma kaxidi maaddanawu dandayees

nam7u macasatinne giste bettees issi macashiya saxallon makadanne matabaran issi macasays giste bayzase de7ays giste duma duma go7a immanawu dandayees leemisoos sollo sollettanaw dandayees.

Dumma dumma kaththa ayfeti bettosona. Lemisos karetha dhaleti, baqelatibettosona issi addeyka suqen eqqidika ha kaththaayfetaza bayz9she bettes gussuko.hayssika kehidinne daro kaththa ayfeti de'osona gussako

Nam77u bootha sineynne nam77u bootha saaney issi kon7au ixaane cuu7isizay betees nam7u sinetappe issoy tukkey duuqeti dees issinay mela dawu nam7u saanetan shaashi beetes issinono daaboy qasseka shaaketidi beetes.

Dalgga heeran zerettidi diccidi kezida gashshey ciilillo gashshey dariddi bettess gashshey assa naytas go'a immanawu danda'es lemissos gashshey asa naytas solo uukettanawu woyko soletanawu maadess guusakko.

Daro kaathana gakiza gasheti ciiyidi ayfida gasheti zin'idi betizays de'es haysika gasheti daro lo'idi ayfidosona ,Etika lo'o muruta goshanchati ekidinne dicidaysi betes.

Pudhida ciishshati kathati mooththa keeththetine hakidi zumati beetosona. Ha motha kethati azisi madiddo gikko issi assayi besoppe hakidi bishe yidine izani shempidi utana mala madesi

Cililid dicidi betida tiya badalay bettes hayissikka badalazi ayfidi tiya badalazi buro gakishshe des hayissikka asa naytas shashas issi issi qofatas imaththata mokanas gakiko madees

Issi maccasya cililidi ayfida kawo gisteza eqada adhada hamutashe betaws gidope attin haysi kawo gisteza cililidi adhidi lo'idays beetes

Dumma Dumma Kaththa Ayfeti De'osona Leemisos, Kaaretha Dhaleti Qaseka Baqelati Qaseka Shumburati Dumatidi Qase Beetizayti Bambareti Beetetees

dembason cililidi doliza kathi beettees hayssi cililidi doliza kath dalgidi akkidi zeretidayssi bessees aadhdhidi aadhdhidi giddon issi issi kuyo immiza mithati beettosonna hayssi kaththazikka gaase gidana dandayees

issi macashiya guutha naa ba7adanne uttadus issi macashiya aazi ooththaze giikko santhe giddofe iitathatanne koshsho nayta maaddunayta maatata qorada keshshase de7ays guussakko

yelaga uuthati diccidayti cililidi issi heeran beettosona issison diza uuthatappe shoddidinne aasidi aasidi guuthu aasidi aasidi tokkizayssa gidikko duca ordidi sunnanaw dandayees

Issi geela'oo macashiya eqqada deays izakka laalettida bashkalata shiishshada qachada oykkadanne issi kushen heni koshinera hani koshonera tira bolla uddummadanne bettada eqqada deays

issi addey eqqidinne kaxida badala menthishe woykko burshishe deees hayssika badalazi melidayssazi burshettizayssa gidikko asa naytas gaacettidi illa gididi maaddanau woykko goo7ana dandayees

oyddanne oyddafe bolla gidida dariza daro asate yelegati pute tokkishe beettettes pocetidi diza ollan pute tokketes hayssika nam7u asatikka wonchettida gammo dungiza qoofe woththidi deettes

usuppunuppe bolla gidida kacera de'iza gita boorati beettosona ha booratikka dumma dumma issi kathi maxeti eketida attida gafetaza mishe beettosona boorata naagiza asati guyera boorata guyera eqqidi beettoson

Issi salomedho qoofe woththida addey manaxire ayfe bolla woththidinne badalateya oykkidinne cililidi kakkizayssa bessishe deees hayssika badala ciyaze harmettidi lo'idi ayfidinne kaxizayssaza bessees

diccidi buro ayfe kessana giza mozey beettees hayssi mozezi diccidi ayf kessikko qanxetidi maxeti ekettidi bukettidi awan meletidi lo7o dumma dumma kathatas asa naytas maaddanawu dandayees

gaashey zeretidi cillidi dolidayssi bettees haakkidi xeellishin woray beettees he worazan issi gita shuchi dhoqu giidinne diccidinne gita shuchchazi eqqidi dhoqu giidi beettizayssi de7es.

Hayssa denba heerani chililidi ayfe kessida gistey beettes ha gisteza giddon issin deya eqqada de7ayss gidoppe attin issi n deya gisteza harmase beettays guussuko gistezikka asa naytas sollos maaddees.

Issi macashiya saane giddon muze oyqqi dayra eqqadanne carkoni muzeza harqashe muzeza giddofe gafeta kessase de'ays gidoppe attin hayssi lo'o hayssi lo'o era hiilla go'ettizayssa.

heedzdzu addeti issi salo medho qoofe woththidinne dunguza karabate qoodhe bolla caaxidinne nam7ati manaxire woththida issi noozi mela dees giidinne badala oykkidinne eqqidi deettes guussakko

nam7u addeti gaashe bukkidinne gaashe bukkida ufoloza geeshshise beettosona issi addezi qofe hoykko qoofe huphe bolla woththides issi nozi huphe bolla booththa shaashe qathidees guussa

Mizati borati woyiko medossati betossona asatika deyosona hayis asatika moze maxeti eketida atida matata menithidine tirishidi mizata muzishe dosona.

Issi booththa koppiya woththida addezi dungguza qoodhene dungguza xaaxeda addezi puutheyha tokkidi biiththaa zaaridi laaththi naaqqidinne ofaassidi tokkizeyssi beeththees; puuthethi cililidi dicci beeththanawu dandda7eththees.

Dhoqqa heera woykko zuma bollan daro miththati beettosona. Hessikka wora mala gididi beettes. Hessika issi baggara dhoqqu giidi beettes. Issi bagara qasseka ziqqi giidinneka beettes.

Dumma dumma kawo oosanchati issippe cugan toobettidi issi miisha tseellana woyko be'ana yaagidi ogo bolla hamettishe doosona. Haysika lo'o getettis cuga oosoy asa naytassi po'o bessees.

Dumma dumma kawo oosanthati uuthati beettosona haytikka kawo oosanthati puuteta tokkishe deyizayssi beettes puuteti keehidi kuwassinne dumma dumma medosatas asa naytas maado immanaw dandayettes.

Issi macasiya puute zeradanne he puteza haaththe ushshashe beettays. Aadhdhidi heni baggani izaada ooththiza issi adderanne issi maccassera beettetes. Haakkidi qasseka woray beettees.

Issi addey puute tokkishe beettees aadhdhidi ogene daro kawo kaameti eqqidayssi beettees kaametappeka asati wodhishe deyoosonna tophiya bandiraykka eqqidi dizay beettees aadhdhidi woray daroy dhoqu giday beettees.

wora giddon dumma dumma asati eqqidi de7oosona eytikka issi miishian tobeti zoretishe de7eettes wora dereppe yidaytikka eyta xeellishe woraza xeellishe dannezi aazi gidanne giidi xeellishe deees

ha misiley bessizay lalamidi beettiza wora woykko daanne geetettosona leemisos gita gita mithati beettosona ha mithatappe asi maxidinne eeththanaw bayzidi miishan laammanaw daro go7a demmanawu bessees kafoti iza bolla keexidi daanaw dandayettes

hayssi wora geetettes dumma dumma mitha qommoti beettiza bessa guussakko hessika xi7ano laalamidi laalamidi ekkoosona izappe bollara beettizayssi shaaray salora beettes guussakko

DHoqu ziqqi gida zumay beettees ha ziqqi gida zumasoza shaaray booththa shaaray kammidinne oykki dees keehidi dalgidi hayssi beettees gidoppe attin zumaza bolla woray beettes.

duge ha tophiya dere aysso aawa daanna xilahun kebedey beettes daanna xilahun kebbedey issi abukadopute oykkidinne olla bookkidi izan tokkizayssi geettes guussukko

Issi adez ayfe bolla amanaxire wothid koote mayid dizaysaz be qod maga woyko be qopa athishe de'es guusako, he adezaska guye bagara oshicha baga simida woyko hadirsa bagaka simida woyshati betes guusako.

issi addey eqqidi de'ees izas guyera daro mitha qommoti beettosona addezi eqqidi issi miisha be qoode maaga woykko be halcho qoncishishe dumma dumma kushetanne dumma dumma sinthatan go'ettidi bessees

Tophiyan doorettida wolqama haaththa sinthan daro kawo ooshanthati issife gididi cililo mitha tokkishe beettosonna gidofe attin eeta giddofe issi laxana mayda macashiya issi mith tokkadanne biitta zaarashe beettays.

dumma dumma asati puute tokkanawu oykkidi beettizayssi de7ees puutey tokkizayssa gidikko cililidi lo7o ayfeta kuwatanne carkota immana dandayees puute tokkoy asa naytas lo7o

issi addey shurabe maydi bolale gixidi eqqidi deees izas guye baggara qasseka mithati beettosonna issi addey dumma dumma kusheni sinthatan go7ettidinne be qoodi maaga aaththise deees

Kawo ooshenthati oge bolla be kaame essidinne cililo oge achchani cililo fuute tokkishe feetosona haytappe issi karetha koote mayda addezi cililo fuute oykkidinne tokkishe beettees.

Dumma dumma kawo oosanthati beettosonna eytikka puute kusheni oykkidosonna eytikka dhoqu giidi beettizasoppe hidayssaza issi addezi bonchora puuteza immishe de'ees.

Hayssi darro woray laalamidi laalamidi beettees worazikka ziqqi dhoqu giidi beettees issi issi mithati lo7o mithati qanxettizayti eexano maaddizayti hayssa woraza giddon beettosona.

daro kawo oosanchati puute oykkidinne dumma dumma puuteta tokkanawu hamettizayssi bizayssi beettes eetikka botte aaththidi de'eettes issi issi booththa mayotaka maydayti de'eettes

dumma dumma oosantsatinne aawati issife gididinne issi miishas tobetizayssi beettees hayssika issife uttidi de7eettes eetikka daanne gizayssa achchani uttida

issi addey qoodhe bollara dunguza yeggidayssi booththu may7dinne eqqidayssi issi fuute oykkidi beettes hayssi addezikka issi puute tokkanawu gishe be qofa qoncisizayssa bessees.

kawo kaameti oge bolla bishe eqqidayssi beettes hayssika ogezi wora giddo deees kaametikka woraza xeellishe hayssafe kawo asatikka xeellishe aadhphidibizayssi beettees si macasha haa yashe eqqadus

Dumma dumma ayfaa ayfe qommothi oge bolla woykko giya bessani wacheththishee de7oosona; haysika dumma dumma ayfaa ayfe qommothi giya bolli woykko bessan bayzeththida dumma dumma donothi shumkkurththithikka beeththoosona; asathikka kaameekka beeththees.

Suqe gidon dumma dumma metetizayt betosona.lemisos muzey qaseka apilet, mangot, lometi, abokadot, Papayati, timatimenne dumma dummat betosona.

Duma duma meetetiza ayfa ayfe komoti de'osona leemisos:ooloti, muuzeti, umbubo woyko muume santheti kaseka haray aze giiko afkadoti timatimeti shunkurtoti de'osona.

Oge bolla ayfa ayfeti timatimey bayzetiza bettes haysi timatimeza kathi mal'ethidi imana mala imanaw kathanaw mades

hayssa misileza bolla tani xeellishin kaarotey beettees ha kaaroteyka shaaketidi suussan qacshetidi qachettidi dizayssi beettees qasseka issi baggara santheti beettosonna

loomenne hara miishi beettees loome asa naytas go7a immees lo7ome asa nayti osinchata shakkiza wode uyizayssa gidikko asa nayta pathanaw dandayees loome naangoy go7ateth paayatethas lo7o

hayssa misileza bolla tani beyizay dumma dumma qommota goji bambareta beyays hayssika zoo medhoy tooce medhoy cililoy beettes bambarey hayssi qancettidi kathara asa naytas metettanawu dandayees

timatimetinne awkadoti beettosonna awkadoti asa naytas lo7o faayatethas gowa immana maaddettes timatimetikka kathara kaxidi go7a immanau maaddettes guussakko

daro muuzeti keeshshe giddon dumma dumma keeshshe giddon kumidi kaxidi bettetes abkaadoti de7ooso naa mangoti beettoson naa kaxida muuzey beettes lo7ometi de7ooso naa paapaayatikka dumma dumma lo7ometikka beettosona

issi addenne nam'u macati uttidi dizayti dumma dumma ayfa ayfeta ogo bolla bayzise beettosona leemisoos loometa donota sukarota dumma dumma qasseka sunkurto geetettizaytanne santhata bayzise beettosona

kaameti dumma dumma asati muuzeti beettosona gidoppe attin dumma dumma asati oge bolla be halchos halchos giste ha geedi issoy hamettishe de7ees muuzetikka oge bolla eqqidi lo7o ayfidayti bayzettishe de'iyoosona

issi maata keeththenne nam7u naytinne issi atte beettes dan7o doozatikka keehetikka memisos boynna di santheti beettosona huuthika beettes kuusukko attezikka ollafe haaththe kessitikka dan7o doosata ushshena gizayssi beettes

kitehitinne ciissha bissan ooththiza asati beedooso na hayssi ciisshasikka zoomi dhubudida yssi beettes asatikka utteti ciishasaka issi miishane keehidime wooththishenne giigisi sheete oosona goossakko hayssika lo7okko

Nam'u asatey qooppe woththidayti issinosikka guupe oykkidayssi issinosi iza goyra uttidayssi beettosona hayssika qasseka aazey beettiza giikko haray tuke haythatikke ehidice leleti teizayti beettosona tuke haythatikka kechatan gedidi beyiyosona.

Biittay goyettidayssi beettees biittay goyettidayssa sami asatikka mitheya ayze giikko dumma dumma kath dono kachidi tokkishe beettosona hayssaka asati dono kachidayssazi issi addeka akaafa ekkida afasan akafasamika kachchishe deees.

Muse haythey keehidinne muuse haythey muuse ayfineyssi beettes muuzetazikka keehidikka hayssi cillidinne beettizayssi deees iza karsezikka go'ettidi beettes saloyykka bollara saarara beettizayssi deees guussakko.

Eesi eesiza adezi eesaza denthidi suuloza giddini eesaza yegizaysi beetes eesi aaze giiko maththappe beetiza miishshikko eesi bonchetidi ni deren beetes

Daro kawo oosanchchati beetosona eetika nam7u asati sinththara issi inddeyira issi addezara eqqidinne guyera daro asati eqqidi de7etees. Inddustiri immiza maado bessishe de7etees.

issi attuma nay begarn simisdinne efeese.daro cishay de"iza sope zo'opydhoy diza cisha toce pudho doridi ekidi be garen simisidine issi bolla wothidi efes gussa

Qoobe wothida nam'u addeti beetosona; issi addezi guye baggara uttides; issinozi sinththe baggara pastale gizayssa oykkidi eqqides; ayfe tukke maxana giza qofay de'es miththika oykkidi ekkides.

hayssa misileza bolla ta beyizayssi cililidi gakkiza badala tiyas gakkiza badala beyays ha tiyas gakkiza badalaza bollara ha7i wodey ooththettidayssi haaththe usshishin beyays hayssika lo7o aype immees

Hayssa misileza bolla taani be7iza wode keehippe lo7idi oosetida timatime beetees. Timatimetikka kaxxibeetena timatimeti boro ayfe ordidi mishe beetosona Hayssika loo oosokko.

hayssan tani xeelliza wode industire yeegesiza lo7idi ooththidi bessiza maashinati de7oosona hayssika maashinati deyizayti dumma dumma industireta ooratha miishata polanawunne bessanawu medhanawu dandayettes

Issi heeran tooce medho pudhida ciishshay lo7idi beettes hayssi pudhidi diccida tooce medho ciishshaza aththani nam7u addeti eqqidi deyoosona he addetas guye baggara issi oge giigissiza kaamey de,ees.

issi karetha macashiya salo samaye shurabe may7dayra booththa shaashe be huphe bolla qacadanne abeebatu giddofe issi abeeba ekkada daro abeebata xeellashe eqqada dizayssa be kushe dhoqu wothada wuththidayssa bessees

daro kaxidi gakkida katha qumoppe giste beettes gisteza qasseka issi indastiri maashinay gisteza cakishe beettees hayssika elesidi gisteza shiishshidi lo7o ayfeta muurotota demmana dandayettes

issi attumanaranne issi macasara nam'u asati beettosona macashiya daro lo'iza abeba giddon de'ashe abeeba daro issi kushen tira bolla uddummadanne issi kushen oykkada ha micashe beettawus

nam7u guutha nayti eqqidi doosona issi addeyka qasseka solareta oykkidi eqqides keeththey dees uuthi dees santhey dees dumma dumma boynati doosona guussukko

oyddu macanayti eqqidinne issi miisha oykkidinne pudhida ciisha industiriyale miisha oykkidinne eqqidi de7eettes heetikka industiries bexaan maaddizayssa ooratha miishe bessishe de7eettes

daro zo7o medho pudhida ciishati beettetes nam7u adderanne indira issi medho may7o ma7idayti beettettes nam7atikka mith ekkidi ha ciishaza qaaphidi lo7athise de7ettes

Mathati beettosonna mathatikka dumma dumma eessata asa naytas eessidi immanaw dandayettes mathati asa nayta caddizayssa gidikko keehidi asa nayta sakkidi daro waayissanaw dandayettes.

tophiya dere ayirey deees tophiya dere ayireza bolla tophiya dere ayirekko giza xuufenne tophiya bayndiray beettees hayssika tophiya dere ayerezi daro gossa miishatas maaddizayssa ehidi woththides

issi addezi ooththishe daro asata issi miisha ooththishe bessishe deees. Haaththezika yafaran yafaran issi miishata biitta bolla medhidinne issi miishata woykko issi puuteta zeerana halchidi ooththizayssi beettees

issi zo7o macashiya miicashe tooce pudho pudhida ciishshata issi kushen udummadanne issi kushen qasseka hokkadanne oykkashe beettays izakka muphe bolla qasseka goosse qacada beettays guussakko

issi bootha koote mayda addezi biitta liiqisidi giigissidinne baro asata bessishe deees guussako hissi bessizayssazi wostidi lo7o muurota hannife demmandon giza qofan waadhdhidi bessees

Daro asati issife cugan gididi kath badala zeridi iza tukishe de'osonna hayssika cugan ooththoy dumma dumma asati barka ooththidinne bena qohonna mala hayssika maaddees.

issi salomedho koote maydanaya qoodhe bollara sharbe xaaxatanne ciisha udummada mecada ufayetase eqqada haraso xeellizayss biettees naayakka daama masatays

heedzdzu tammafe bolla gidiza asati beettosona yarkane daridi zayte komidi izan dizay beettees saanetikka daridi beettosona tirashetikka katha qommotikka beettettes hayssika maado timirte keeththas immizayssa bessees

Oge giigisizaysanne dumma dumma wolqama bessata goyiza gosha kaamey beettees hayssika doyzore geetettanawu dandayees guussukko gidoppe attin hayssika duysores bookkishe deees asatikka keehidikka sinthan beettosonna hayssika keehi lo7okko

Haysan gigiza hathi woyko pisay betes garsara qaseka gongoloy betes gongoloy duma duma mishati woyko medosati de'anaw danda'etes haysi gigiza pisazi elikko asati teqidi lo'o muruta demanaw danda'etes.

Hayissi daro gogida shafa hathayi teqetudi bolara zoga malayi asa nayiti adhana malane pinana mala pinidi xelana mala osetides hayisika daro dalgi betiko xesisanaw dandayes

be yafaran yafaran biittay leeqidi goyettidayssi beettes hayssika leeqidi dizayssazi haaththe iza giddora fistetidi eelidi lo7idi biittazi uyizayssa bessees hayssika kath ayfi immanawu maaddees

haaththeranne goshsha kaame woykko doyzorera bettettes haaththey denba heeran gogidi kath ayfisana banayssa teqqidi diggidi oykkida muurotaza iitathaza woykko haaththey bana mala diggida sharafaza goshsha kaamey aadhdhidinne giigissidi lo7athes goossa

issi addey issi oosanchay topphiya asara asara gathethiza bessane ooththiza oosanthay eqqidi deees izikka hayssa issi medho hayssa mala shurabe koshshes giidi bessees

Hassa misileza bolla tani xelizayssi azze gikko gade goyzza kameti de'sona kametika gadeza lo'thidinne dhoqu othidi garseffe bolla kessidi issibola bitta dorridi de;sona,

daro kawo oosansati beettosona kawo oosansatikka oge giiggizayssa haaththati bizayssa xeellanaw waani ooththettizakkonne xeellanawu bonchettidaytara hamettishe deyoosona haytikka hamettidi qofata immanaw dandayeettes

teqetidi lo7iti de7iza shaafa haaththey gokkizayssi beettees ha shaafa haaththeza bollara zoggay beettes he zoggaza bollara lo7idi ogey ooththettidayssi beettees hayssika asa nayti pinnana mala maaddees

Denbason cililidi dicciza gaashey beettes ha gaashesa giddora zarettidi aadhdhidi haakkidi biza zaray beettes zarasa giddora haaththe bishe dumma dumma bessan gaasheta gakkishe deees.

laapun goshsha oosanthu asati beettosona he laapu gossa uosuntha asatazappe issi addezi kushen pompa oykkidayssazi simmidinne usuppu asata tamarsise deees

denba heeran gogiza shaafa haaththey daridi beettees sintha baggara issi addey uttidi shempidi karetha mayo karetha bolale gixidayssi booththa shurabe ma'idayssi uttidi de'izayssa bessees

Demba heeran goggiza shaafa haaththe deees. ha shaafa haaththezikka issi issi miishatas teqqetidi daro go'a immanawu dandayees. teqqetidinne dumma dumma kaththata cililisidi ayfisanaw go 'ees.

issi addey dumma dumma oosanchata issife shiisidi issi qofa eytas immizayssi woykko tamarsizayssa bessees hayssika ogey oosettizayssa haaththe osttidi giigissidi oykkandoni gizayssa bessees.

Shaafa haaththay eelidinne daridi suurera teqetidi goggizayssi beettees ha shaafa haaththazappe asa nayti dumma dummas cililo miishata tokkizayssa gidikko duuqidinne go7ettanaw dandayettes.

Hayssa misileza bolla tani xeellishin tammanne issi asati eqqidi issi miisha tobizayssi beettees ogey ooththettidi giigishe dizayssi beettees tammanne issi asatappe issi addezi tammataza odishe beettees.

Dalgidi denbattidi aakkidi ekkiza so giddon wora masatiza bootay beettees hessa he woraza masatiza bootaza giddora ogey beettees he ogeza achchara qasseka zara zarettidi haaththey goggishe beettees.

nam7u kawo oosanshati haaththa giigissizayti deyoosonna eytikka bookketidi diza haaththey issi heerappe hara heera aadhdhidi gakkana mala eti giigisshise deyoosonna hayssika ollazan giigetikko dumma dumma go7a asatas immees

aakkidi dalgidi gogidi biza shaafay beettes ha shafazikka worata giddora akkidi dalgidi bees gidoppe attin shaafazi teqetidi pinosora deizayssi beettes hayssi pinnanaw zokkay deees

Heedzdzu uteso dizayssafe issi addezi giddoyni uttidi booththa shurabe may7idi karetha bolale gixidi booththa caamma aaththidi nam,u kusheta micishe giddoyn uttides guye baggara haaththey shaafa haaththe gogizayssi beettes.

Dembba heeraani miizathi maatha mishe doosona; hayssika qassika puuthe tokkana ollay woceththidage gidoppe aththin maathay purccin miizathikka zo7o miizathi kareththa miizathi maatha mishe beeththoosona; haakkidikka woray beeththees.

nam7u kuttoti puphule huphuleti attin issi aaya nam7u kuttotas haaththe immadus nam7u kuttotikka haaththeza uyishe de7eettes guussakko gidoppe attin phupuletikka nam7u kuttota achchenne nam7u phuphuleti beettosonnaa kuttotikka waatta kuttu geetettosunnaa kuttuy soomme doosa dakko

Miisati bedirsani woykko zedhemi qachetidi deizayssi beedees geedikka miisatikka maratikka woykko ussatikka beettosuna hitikka leemisosu hayssikka waadda miisatikka beettosuna miisatikka somedoosa geetettosuna.

Be dirssan ichchashshuppe naggidda waada miizatti bettosonna. Issiniya kareththi sino boroqqo gidishin harathi booththa masarati bettosonna. Gidope attin waada mizatti darssidi asa nayttas maththi immosona.

''Issi masaratida gita waada miiziya beetaws.ha waada miiziya hokadanne issi issi miishata mashe beetawus.waada miizi daridi ha nu dere miizatappe aadhidinne maathi immanaw danda'eetes.''

Issi karetha nayiya duma duma mizatha oge lagada efashe betawus karetha mizai botha mizi zo,o mizi masrata mizatha lagashe betawus issi borata hakidi sekidi mizatuko yizayisa be,ayis

Daro wada miizati ichidautinne eqidi dizayti betosona issi wada miziya eqada dizara loythadanne wonzadanne Mathi loythada imanaw gigetadanneaata mashe de'awsgusako

Issi Botha laxana mayadane karetja shashe wacida aaya dorsa naa laqa woyko laqape gitati betizaysa woyko uze geteti xeygetizaysa idimadanne issi misha's bayzana giyakone haraso epashe de'aws

Naam'u waaxa gakkida boorati beettosonna. Issi masara boorazas kacezi wogga issa gididi beettees. Guyera diza zo'o boorazi hokkidi maata mishe de'ees. Boorati waaxetidi biitta goyanaw gade goyanaw asa naytas maaddosonna.

nam'u waaxa gakkida boorati beettosonna issi masara boorazassi kaxe gitatidi beettees izikka eqqidi issi bagga hamettishe dees izas guye baggara issi z'oo booray maata mishe beettees

issi karetha naya daro miizata laaggashe de7ays miizikka asa naytas go7a immees miizi asa naytas maathi immees asa nayti maathi demmizayssi miizafekko miizata keehidi nanganaw koshshees

Daro zo'o miizatti kareththa miizatti boththara kareththara walakka woykko masara miizatti dembba heeranni maata miishshe de'ossona. Hayssa dembba heerazanni qasekka dumma dumma puutata tokkana hoccettidi diiza ollay de'es.

daro waada ayi miizati wondzidi dhanthara dizayti beettosonna gidofi attin issi issi miizati haakkidi ichon de'eettes issi miizati maata ekkana gidinne hokkidi maata maana gizayssi beettees

Daro deyshatinne mizata demban.maata mishe detes

Daro waadda mizati de7eettes ichidi dizay eqqidi dizay haythen morqe aaththiday daro ay waadda miizati beettosona hayssika waadda miizati asa naytas daro maathi immanaw dandayeettes.

hayssan hareti daro miishata matabarane caanidi kunthidi efizayssi bettees hareti soo me doomsa geetettidi eretosonna hareti asa naytas caanidi maaddanawu dandayettes haretiy asa naytas keehippe go7a imosonna

issi karetha naya karetha mayo mayadanne daro mizata laaggashe beettays booththa mizata zo'o miizata booththara karethara walaka woykko ancara mizata laaqashe beettays guussakko

Darro woykko cora asatinne darro miizati zo7o miizi booththa miizi karetha boorati issi heeran issi sohon beettosona hayssika giyan issi miizi booray bayzettizasonne asati be qofas shammizassa guussa.

Issi datettida qoofe uthida attey muusey ayfidi deizayssa bessishe diees. Muuzesikka keehidi mayssi ayfidayssi issi bakka zeemiti dees kusqo. Muuzesikka kistalemi goopettidayssa qaareti xel'ishe attesi tiiees.

Duunoy toketida issi cililidi beettizayssi deees hayssa tunozakka addey ooththishe beettes issi addeyka dunosa keehidikka ooththizayssi beettes hayssika keehidi dunozas ayfi immanonne luchata cun misano maaddes guussukko.

Cillilidi diccida ayffe kessona badhdho bettessi duma duma asati darridine issoy issa guyerra kalishe he badhdhoza xellishe de'ossona etasi guye baggara ayife kesida badalayi tiiya gakkidayis de'esi.

Oyidu asati pute tokishe de'osona hezu asatika gulibatiday utiday issi adey guye bagara eqidi betes pute tokishn bita zarishe de'osona

Maniggo puteti daridinne cililididi bettosona. Hayis maniggo puteti daniidho dozada assa nayasi madanawu danidayesi ayifidi manigo goa imanawu danidayesi assa nayiti ha putepe shamidine goa ekanawu dandayetes

Hayssa missileza tani xeelliza wode dumma dumma cililidi ekkida puuteti de'osona puuteti diccidi toketizayssa gidiko asa naytas daro go'a immanaw dandda'etees; leemisos ku'a gidanas dandda'es.

Cililidi dolida baadhoy bettees.qasseka lanqqera lanqqera asatikka he baadhozasi cililidi dizayssazasi xeelishe de'izayssi beetesi. Asata achchara tiya gakkida badalay diccidayssi beetes.

Daro giste qommoti de7osona daro gistte qommotappe hayssi beettizayssi kawo gistte geetettees hessika asa nayitas daro maado immanaas danda7ees leemissos sollo solletanaas danda7ees.

Oyddu asathi beeththoosona; heezathi sinththere puuthe thokkishe beeththoosona; puutheza issinoyze biiththa zaarishe de7ees; haysi ayfaaayfee immiza puuthethappe issinoza geetheththidi ereththees.

Katha qomozappe issinozi giste getetes dari cililidi ayfe kesida gistey betes ha gidora gutha ogey dizasora 5 adeti hamutishin betes sinthara diza adezi akafa oykides guyera dizayti gufe oykidi de'etes

Daro maxetida kaxona qaye a kadoti betossona abikadoy asanas payatethas kehidi go'a imanas dandayes abkado asa nayti manas koshees gussiko abkadoy mettetes

xilelidi dolida badalaynne daro asati beettosona aadhdhi haakkidinne qasseka uuthi mithati beettettes hayti daro asati badala goydi ha puute badala puuteza zerana gishe beettettes

heedzdzu addetinne heedzdzufe bolla gidida asati ha7i wode cililo giza mithaza demba biitta tokkishe be7oosona issi addezi mithaza tokkidinne qasseka mithaza oykkidi biitta zaarishe beettees

Ichchashu aayetinne xunida donoy beetees. Hayssi xunidi diza donozassi sunthi guddinna dono geetettees. Ha donozikka qassikka daro daro bayzetidi birran go'a immanawu meetetanaw kaxanawu maadees.

hayssi daro issife shiiqidi deyiza puute woykko gala puute mitha puute geetettidi erettes hayssi puutezi tokketizayssa gidikko lo7idinne kowassinne dumma dumma minshatas maaddees

daro mango fuutoti cililo heeran beettosona hayssi mango fuutoti dumma dumma go'as diccidinne toketidi ayfidinne asa naytas metettanawu bayzettanawu maado imees guussakko hayssi asa naytas dan'o duuza mala lo'idi maaddes guussa

hayssa misileza bolla tani beyshinn cililidi lo7idi pudhida dunoy beettes dunoy asa naytas kaththas dumma dumma miishatas maaddanawu dandayettes dunoy bayzettidi bira ekkanaw oykko demmanaw dandayettes

daro paapaayati lo7idi ayfidi ba7idi dizayssi beettes paapaayay asa naytas payatethas maaddes paapaayay metettanawu dandayettes paapaaya mizayssa gidikko asa nayti lo7o paayatetha demmanaw dandayosona

Hayssa misilezani tani beyizay issi macashiya teya badala poqatanne badala ayfeza bessase de7ays hayssika teya badalazi dumma dummas gakkidinne asa naytas shaashshas maaddees.

hayssa misileza bolla tani beyizayssi qoofe woththida addey eqqidi muuze banchera dizayssa issi muuze hokkidi dizayssa bessise deees ha muuzekka fistalezan kamettidi dizayssi qaaridi bessishe deees

daro kawo oosanchati dumma dumma ayfa ayfe immiza puuteta tokkise eqqidosona ha puuteti tokkitidi diccizayssa gidikko dumma dumma metettiza ayfa ayfe immana danda'ettes

nam7u booththu mayda asatinne nam7u asatappe wo7e baggara daro asati beettosonna nam7u booththu mayda asatappe issino manaxire ayfe bolla woththidayssazi puute tokkidinne iza haaththe ushshishe beettees

marchida donoy tokettana gakkidayssi de7ees hayssi marchida dunozi toketizayssa gidikko eledidi diccidi asa nayta maaddanawu go7anawu dandayees gidoppe attin dono marchidi tokisoy lo7okko

nam7u asati daro boorata gaase bukkishe gaase giddon yeddizayssi beettes hayssika asati daro booratan gaase bukkishe gaaseza giddo hametisise de7eettes booratikka gaase hayssa dani bukkana dandayeettes

kawo oosanchatinne yelaga nayti puute tokkishe bettettes sinthara diza kawo oosanthatappe nam'ati gaammo dungiza qoofe woththida gidoppe attin puuteza tokkidi biitta zaarishe de'ettes

issi booththa shurabe mayda addezi gaammo dunguza seelo afala qoodheni xaaxidinne qasseka issi puute tokkishe dee'es he puutezakka tokkidi haaththe ushushana issi miishi iza achchan de'ees

heedzdzu nayti beettosona heedzdzu nayti dumma dumma puuteta suuresidi kessizayssi beettees fuutetappe mango fuuteykka daridi beettees hayssika fuuteti ayfi ayfe immizayssa gidanaw dandayettes

Daro kawo oosanthati beettosona haytikka issi medho shurabe may7dinne booththa shurabe may7di qoofe woththidinne puuteta oykkidinne puuteta tokkana bizayssi beettees.

Uutha uuthafe asa nayti itima demmanawu dandayettes uuthafe qasseka haray aaze giikko dhoshoy beettanaw dandayees uuthafe miizati uutha gorba geetettizayssa qancikko maanawu dandayettes.

Oyidu addeti botha kothe mayidi eqidosona issi addezi ha'i wode doretida kawo lemiso gistera diza shurabe mayidi eqides oyidatasika guye bagara tophiya bandiray mithi sohoy betes gusako.

Bullatidi ekkiza waddara issippe walaketida miizati beetosona; miizatika booratika iza giddon de'osonna; worqeka miizatas haaythen aadhidi de'es; hayssika lo'o maaththi asa naytas immes.

Issi karedhanada gid dama macashiya beetawusi , qaseka nam'u tohoy sinthara hare tohoyi beetesi , issi macashiya haysa hareza toza dhoqu histada hareza towa oykadanne issi misha hareza towan aathana guzaysi beetesi.

Daro medosati leemisos miizati beettosona. Daro heerappe miizata payyateththas ekkidi yida asati miizatara de'ishe beettosona. Payyateththa immiza nami'u akimeti miizatas payyateththa immishe beettosona.

Daro dorssatinne medosatas payateththa iimmiza haakimey de'es issi na'aykka dorssatara dizayssa issi dorssito haakimezas oykidii besishin haakimezii naarppe payateththa iimmizayssa dorssayssi caddes.

Nam7u addeynne hareti de7oosonna issi addezi hareza goda gidanaw dandayees ha hareza godazi harezas paayatethi immizayssa so aakime so ehidi harezas paayatethi ekkishe deees issi addezi harezas paayatethaza immiza aakimee.

issi karetha paraynne karetha parazas paayatethi immiza aakimey narfe kushin oyqqidi beettees paray asa naytas caanidi dumma dumma mishata donota santheta caanidi maaddees

nam'u adderanne nam'u naytara nam'u kanaranne issi bajajjera beettees gussakko qassekka issi booththu qofe woththida addezi issi naazi kanaza maddana mala oykisiidinne issi payatethi imiishshe beettees

denba cililo heeran dumma dumma miizati issi dirsani qachettidi bettettes haakkidi daro miizati maatamishe denba heeran de7eettes hayti qachetida miizatikka issi issi paayatetha demmanawu bessees

Daro deyssati denba heeran issife gididi deizayssi beettees deyssata naangizay beettees qasseka deyssatas paayatetha immiza kaame beettees ha deyssati paayatethaza ekkizayssa gidikko lo'o muuruta ayfanaw dandayette.

Daro kaameletinne issi adde de'es hayssi kaameleti denba heerani away awettidi de7iza suni beettettes kaameletikka dumma dumma miishata caanidi dumma dumma maathata immanawu dandayettes.

deyshati beettetes deyshatas paayatethi immiza akimeti de7oosona heytappe haakkidinne qasseka kaamey issi kaamey eqqidayssi beettees deyshatas paayatetha immiza akimeti paayatethaza xeelidi imeettes

dumma dumma medoosatas fayatethi immiza akimeti de7oosona issi naadayssi issi kana ekkidi yides hakanazaska fayatethi immana mala issi medoosa akimezi kanazas naarfe caddishe de7ees

daro wude miizati beettosona ha miizatikka dumma dumma heerappe shiiqidayta dumma dumma bessafe dumma dumma sooppe shiiqidayta miizati heemettishe de'oosona heemettidi lo'o maatata miishe beettosona

hayssi booththa dhale booththu gididi yarkanin tuccettidi dizayssi beettizayssakko gidoppe attin hayssi medoosatas paayatethas immanawu dandayees hayssi go7azi medoosatethas paayatetha immees

oyddu addeti eqqidi de7oosona sinthara booththa koote may7ida issi addezi bilxaaqe guutha bilxaaqe giddon dhale oykkides he dhalezikka muurutaas aasi immizakkonne yootishe de7ees

Geleshoyi betees geleshoyika ambashuka mishe issi kushen oyiqidinne issi kushen qasika saxana gishe issi kushe qasika gulbate bolla wotidi issi misha xelishe betees geleshozika utidi de,ees gusiko geleshoyika wora medosatupe isinozi gusako

Wora medosatappe issinazi beetesi haysika wora medosatappe beetizaysazi maaheko, mahezika utidinne issi Baga xeelishe de'es, maheza guyeraka haray azi maheza bolla kezishe dizakoka eretena guusako.

Hayssi hayllashioy beettees hayllashoosikka ichi dinme dizayssi duuma doydi dizayssi beettees hayllashyosikka tirani ichidi woykko qanthan woykko ulome ichidi deees gidoppe attin hayllasoykka wura medoosa geetekkana dandayees haaththe giddon deiza medoosatappe issi nuuzakko.

Hedzu haylashoti qathen ichidi de'osona iss cega hayalashozi ha simidinne duna doyidinne ichidi de'es hayalashoti hatha gidon diza halashoti medosatape issinoza getetes

Hayssa misileza bolla tani be'iza wode nami'u ordde gita kafoti masara medhoti beettosona. Qoodheykka izetaas addusidi de'es. Kafitikka eqqidi de'etes. Ha duunaykka pazidi kafotas beettes.

Issi aylukanay eqqana gishe issi miishsha beyidinne hokkizassi beettees. Ayilukanazika aazi gidande giidinne dagammidi hayththe dhoqqu ooththidi xeellishe dees. Gidoppe attin aylukanay wora medosakko.

nam7u maaheti issoy issoas duca zaaridi ichidi deyoosonna issi maahezi dhoqu giidi xeellishe deees issinozi ichidi deees haakkidi geegge beettees maheta achchan shuchi beettees

nam7u maaheti de7oosona issi maaheya uttada days issi maaheya qasseka ichada days maahey wora do7a geetetti xeeysetes maahey hanqetikko daro metota ehanaw dandayees

issi godarey issi miisha demmidinne kokkidi aazi gidande giidi xeellizayssi beettees haythazikka godarezaz lousidi beettees gidofe attin godarey worame doossatappe issino geetettidi erettees

nam'u horoqeti abba achchan eqqidinne ha simmidi xeellise beettosona ayiranne naara geetettetes nam'atikka aayya na izokko bolla be qoodhe wothadanne ha simmada xeellase beettawus

nam7u gooththara karethara walaka woykko masara kafoti ordi ekkizayti qoodhera adussidi ekkizayti karetha qoodhe dizayti som7oy pazidinne woykko akkidi pazidinne gitatidi ekkizayti deyoosonna

issi godarey dhuma heerani eqqidinne issi miisha xeellizayssi beettes godarey wora medoosatappe issino geetettes godarey iita wora medoossa godarey asa nayta babisinas guuthata maanas danda'ees

issi wora kanay booththi karethi tulla walaketidayssi eqqidinne issi miisha demmidi dagammidinne xeelles guussakko hayssi eqqida worakanazi aazi xeellezakkokka beettenna

wolqama shooshi woykko dawe shooshi geetettizayssazi issi bolla xaaxetidi be duuna doyidinne issi miisha baaranawu woykko saxanawu giigettidi uttidayssi te7ees hayssabeka nangettanawu koshshes guussakko

Nam'u horoqeti eelida haaththa sinthan woykko abba geetetti xeesettizayssa sinthani eqqida nam7u horoqeti ayidanne naarannekko horoqey haaththa giddon beettiza medoosatappe issino geetettes.

shuchi deizason oyddu urdaleti eqqidi beettosona guthu haaththay gogiza bootani heedzdzu nayta urdaleti beettetes issi aayi urdalea eqqada heedzdzu nayta urdaleza xeellays

Nam'u maaheti issife gididi de7eettes issinozi sinthara uttidi de7ees issinozi guyera eqqidi de7ees nam7azikka issi bolla gididi ha xeellishe de7oosonna maahey wora do7otappe issinoza.

dawe shooshu geetettizayssazi xaaxetidinne duuna doyidi issi miishe demmidi saxana gishe beettes shoosshi wora medoosa geetetti erettes shoossi qansara hamettes shoossi dumma dumma iita miisha

woray beettees he woraza giddon heedzdzu qaareti de'oosonna issi miiththi melidayssi kundidayssa bolla nam'u qaareti uttidi de'oosonna he kundida miiththay garsara issi qaarey qasseka uttidi deees

nam7u wolqama gaammoti eqqidi issoy isso bolla zempidayssa bessees hayssika nam7u gaammoti issife gididi issoy isso xeellishe be siiqotetha qoncisosonna gammoy wora medoosa geetetti erettees

Aylluka na woykko wora kana geetettizayssi hamettishe deees hayssi hamettizayssi sintha tooza issinoza dhoqu ooththides guyetozikka issinozi dendishe dhoqu gides gidoppe attun aylluka nay wora medossatappe issino geetettes.

Issi cegida wolqama gaamoy eqid beetes, ha gaamozika eqid aazi demid xelizakoka eretibena, sinthara diza nam'u tozika gaamozas beetes, gaamozika duuna doyid de'es.

nam7u ayllu kanati oykko wora kanati beettosona eytikka issi noya eqqada de7ays issi noya izi garsara ichadus gidoppe attin nam7atikka dhoqu qoodhe wooththidi issi bagga xeellise de7oosona

issi wolqama hayllashoy haaththe duunan kezidi ichidi be duuna doydi awakka yizayssi beettees hayssika wolqama haylashoy aazazan giikko wora midoosa geetettidi erettes daro wode haaththe giddon hayllashoy beettes